Salo mbɔŋɔ salo bɛla tibbu shɛɛ dɔɣtɛ salo paɣba ni dabba nyɛba bari nim bɛ ni ka ban mali alaafɛɛ bɛɛ bɛ ni salo shɛb ʒimi yɛ ka yɛ gɔɣu sabila ka salo shɛb dɔndɔya.

Laa n ʒuya ka bindirigu bɛ di puuni bindirigu maa nyɛla boraadɛ ni gala ni zaham ka naanzuu bɛ dinni boraadɛ maa nyɛla dibanahi ka gala maa nyɛ dibata laa maa nyɛla la sabinli

Salo n ʒɛ polo ni. Salo maa mi zooya. Salo maa mi nyela dabba. Salo maa nyela gban piɛla mini gban sabila. Salo maa shebi pilla zuɣu pindi. zuɣu pindi maa sheŋa nyela zipil ʒɛha, ka sheŋa nye zaɣ' piɛla.